Vana vadodori vanokurudzirwa yaampho kuti vaende kuzvikora. Asi vari kuchikora kuya, vanofanira kuwana nguva yekutamba, oona nguva yekumboti vambodzorora, veinyora-nyora, asi vanofana kuti vapuwe chikhafu chakanaka chinodziya.

Vana vadoodori vanofanirwa kuchengetedzwa yaambo kungaa pavanenge vari kuzvikora kana kuti veinyaa hamba mupato kuenda kuzvikora yoo uye zvavanorya vanofanire kuziya kuti varya chikafu chakanaka here uye vageza nyara.

Kana vana vachiri vadodori, makore avo asati akwana kuti vaende kuchikora chemene , vanofanira kuti vaende kwavanoswera, veifundawo, veiziyawo zvinoenderana nezera ravo, kuti vozoenda kuchikora chemene, vazoenda vangwara-ngwara.

Hwana hwudoko hawudi kutora nguwa yakareba husati hwadibana nechikafu unotozwa chochema chinyari kuchikoro chikati garei garei chinonga cheida kumbotsenga tsenga garei garei chotochema chikatama chikafu.

Vana vadodori muntaraunda zhinji vanodakarira kutamba. Ukaona pavanenge vakaungana vachidakara vanobaadakara yaamho, ende vakatanga kubetha kujaivha kudai, aa varumbwana vanojaivha avavo. Vanojaivha veidakara zvavo.

Ntaraunda dzatinogara vana vanofanira kuenda kuzvikora asi tinofanira kuona kuti pazvikorapo pane mbatso ere dzekufundira dzakanaka uyezve tinofanira kuziya kuti vana vakasununguka ere avakuwari ere kwavariyo.

Nguwa dzemadekoni zuwa rabira vana vaidakarira yambo kuenda kogara mukicheni pangaa pabanze votanga kureketerwa ngano vakaungana veidakara veizwa zvaiitika ngano dzaana tsuro nagudo.

Vana vadoko vanofanira kuenda kuchikora uyezve vabereki vanofanira kuatsvakirw mbahla dzokupfeka dzakanaka uyezve kuti vadakarire kutoenda kuchikora kwakona veifundawo nevamweni.

Muzvikora zvizhinji tinoona makanyorwa mapepa anonamirwa pamadziro anobatsira kuti vana vakakona kumataticha voziya zvakanyorwepo kana panozouya mazamanishoni vanokona kutobatsira nganjere dzavo.

Pazvikora panofana kuvakwa mbatso dzakakura dzakanaka dzinonasa kukomba kuti apa pachikora. Panofanirazve kugara peishakurwa-shakurwa nokutemwa-temwa mbiti ingakona kuzokuvadza vana, vana vaone kuzotambira pakanaka.

Vana dakarira yaampo kuzwa ngano dzekaretu dzingaa dzemumabhaibheri asi vodakarira yaampo kuona mufananikiso mufananidzo inoabatsira maningi kuti vazwisise uyezve kuti vayaiye veidakarira kuringira zviro zvakhona.

Vana vazhinji vanodakarira yambo kuenda kuchikora asi kana chikora chiri kuretu zvinorwadza yambo kuhamba pakareba maningi mitunhu kuti mugume kuchikora .Hino zvikora zvinofana kuuya padhuze nemi.

Nzvimbo dzeku fundira dze vana inzvimbo dzino fana kugara dzisina zvino kona ku vakuvadza angaa mapuwe dzingaa simbi dzakango tsvetwa tsvetwa peshe peshe ngekuti vano dakara yamho kurumbirana veitamba vari pa zvikora.

Vantu vemunharaunda vanofanira kuashira kuti vana vafunde uyezve vanofanira kuziya kuti nharaunda yavo kuti ibudirire kunge vana vaenda kuzvikora. Hino kukauya vantu vanoda kuaka zvikora vanofanira kubatsirana nawo zvikora zviakwe peshe peshe.

Vana ve zvikora vanofana kudakarira ku erenga mabhuku mabhuku anova batsira yamho kuti vanokona ku dhibana nezviro zvinokona kuzo vabatsira mu upenyu mungaa muma zamanisheni avano nyora munga muzviro zvavano funda pa chikora.

Vana vakushandisa makombiyuta kufunda ndiwo nekutsvaka izvo zvinobuda Muna mukati memichiniyo Saka vantu vanofana kugara vainawo pamuzi pawo makombiyuta awo.

Mifanakiso inoshandiswa zvakanyanya kufundisa vantu ngezvezvirwere zvakasiyana siyana. Mifananidzo iyi inoonekwa nzvimbo dzakasiyana siyana, inobatsira vanhu kuti vakone kuziya kuti zvirwere zvinotapurirwa sei, uyezve kuti mukhuhlani inouya sei mumwiri mwawo.

Vana muzvikora vanofananira kugara vaine mbatso dzokuti vashandire. Mbatso dzakaakwa zvakanaka, mbatso dzakakura uye mbatso dzakafaranuka kuti vakone kuita mushando wawo zvakanaka. Vona vanofundisawo vanofana kuwanawo nguwa yakakwana yekuti vadzorore.

Kunzvimbo zhinji dzakasiyana siyana vana vari kuakirwa mhatso dzekufundira dzakaita kuti vachengeteke uyezve vasanaiwa ngemvura. Mhatso dzekufundira idzi dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana asi dziri padhuze nemizi yeantu kuti vana vasahamba mihambo yakareba.

Ana anodakara yaamho kufunda veitamba kufunda veiona zviro zvinovadakadza mumaziso mavo, asi kazhinji-zhinji unoona kuti mwana unofanira kuvana kuti afunde akaguta, uyezve afunde achishandisa nyara dzake, angava marenje ake, angava madziso.

Zvatinenge tashandisa zvidziyo, kunyanya zvinocheka kanakukuvadza, tinofane kuziya kuti tazvirongedza pakanakaere kuitira vana vadoko, ngokuti vanokone kuuyepo vototambisa kana kutozvirya, votokuwadzwa ndizvo vachekwa.

Madhodha mazhinji ,akukona kuzviraramisa ,pamwe nekuraramisa mphuri dzavo, ngekushandisa nyara dzavo, veishandira mhuri dzavo ,kuti vakone kuwana chikhafu ,ingaamare yekuti vana vaende kuzvikora. Saka mishando yenyara inobatsira maningi.

Madzimai mazhinji ari kukurudzirwa kuti vakone kuitawo mishando inoitwa nemadhodha nekutokona kushandisa nyara dzawo kungaa kugadzira kana kusona kubika kana kuruka zviro zvinokona kuzotoshandiswa .

Madhodha amweni vafundiswe kurarama mukati mwendaramo dzawo nekushandisa nyara dzawo kungaa kutsetsa Kurima kubika kana kutopishira simbi wotokona kugadzira zviro zvakasiyana -siyana .

Varumbwana vazhinji vanodakarira yaambo kukanika kana kugadzira motokari dzinokona kuzotohambahe. Vakomana vanofanira kuti vafundisane kukanika motokari ngekuti zvinoabatsira mundaramo.

Vantu vanodakarira yambo kugadzira zvinogadzirwa zvinokona kutengeswa wotowana mari. Zvigadzirwa izvi hazviketwi kuti zvakagadzirwa ngemadhodha here kana nemadzimai umwe naumwe unokona kushandisa nyara dzake unokona kutogadzira .

Madhodha dzingaa nembandara dzimweni dzakukona kuitao mushando yekuzviraramira veishandisa maoko awo, kungaa kubika, kusona kupishira simbi zvinondobatsira mundaramo nekutozoshandisazve zvi..

Nguva yekuti vantu vafunde inguva yekuti vantu vatsake pavanokona kugara pamwe chete. Veibatsirana veipangirana kuti basa rione kureruka zvingaa zvinonyorwa zvekuzvikora antu anofana kuti atatiche.

Mushando yekushandida nyara inobatsira antu yaampho mukurarama, kungaa kusona ,kubika kana kutoshiiishakura chaiko. Izvi zvinobatsira kuti ,vanhu vakone kushandisa nyara dzavo, veitozvoraramisa.

Kushandisa nyara dzedu kunokona kutibatsira kuti titozvigadzirira mishando yedu. Nyara dzedu dzinokona kushanda kungaa kuruka musoro, kubika, kutunga zvinoita kuti vantu vatoona chekurarama ndicho.

Vanoshanda ngenyara dzavo veitsvake kupona ndiyo nzira inobatsira vakawanda maningi mumaguta makuru. Mumadhorobha vantu vanoshanda mishando yakasiyana -siyana ingafanana ngekuveza, ingafanana nekutsetsa zvitsetswa zvakasiyana siyana.

Makore anaya mabasa enyara arikubatsira vanhu zvakasiyana-siyana uyezve vantu vanofanira kudakarira kukona kushandisa nyara dzavo kugadzira zvakasiyana-siyana, kungava kutunga, kungava kubika wopedzisira watova nechigadzirwa chakanaka.

Vanhu vanofanire kufunda vakadakara. Kufunda vakasununguka. Kufunda vakahlamburika. Kuti fundo yavo ifambe zvakanaka. Kuda vantu vanovabatsire kutaticha nekuziya zvakasiyana siyana.

Muzvikora vana vanotofundiswa zvakasiyana siyana. Vana vanotokuridzirwazve kuti vafunde kuridza nekubudisa ngoma dzakasiyana siyana uyezve vanotokurudzirwa kuti vakone kutamba mimhanzi yakasiyana siyana. Vanotowanawo ndaramo yavo yakashamburika.

Vana vechikora vanotsetsa nekugadzira zvivezwa zvakasiyana siyana vanokutudzirwa kuti mishando yemaoko inovararamisa uyezve inokona kuvapazve cheuviri. Chekutopona nacho mundaramo dzavo. Kutsetsa kunobatsira kutovapa midziyo yekushandisa pamizi yavo.

Kudakadza koite kufunda kwemazuvaanaya zvinohamba ngekuti kwaanemichini ,magumbuta anokonakutofundisa mwana akagara mumbatso kana kuti anyare kuchikora, saka vana vanofanira kunge vayinayoyo michini iyoyoyo yekuti vawane kufunda ndivo.

Vana vazhinji vanobatsirika yambo ngekukona kushandisa nyara dzawo vachigadzira zviri zvinokona kushandiswa ngevantu vakasiyana siyana kukona kutunga mika kuno batsira yambo wanya pamuzi pako paunenge waongororwa.

Tikarima magogoyo nemujumbuya tinokonazve kuzvirya tapedzazve mashakani akhona anokona kushandiswazve kugadzira mutombo, wekuti vanhu vaone kutoshandisa muzvibhedhlera veitozotoumwa semutombo wekurapa mukhuhlani.

Vana vanodakara yaamho vachibaya baya makombiyuta akauya echizvino zvino asi makombiyuta aya vakasamashandisa zvakanaka tinokonazve kuzoita matambudziko ngepamberi apo vana vaakuzopedzisira masoro avo ongomirira kufungirwa ngemakombiyuta.

Ndombi zhinji dzaku dakarira yambo kuti dzoenda kuzvikora nekufunda nekuenda mberi nehupenyu hwavo izvi zvakanaka yambo zvobatsira kuti hacha zorohwa panenge aenda nejaha rake akone kuzvi raramira.

Zvikora zvizhinji zvinovaka nzvimbo yakakura yaambo vachiitira kuti vazoisa ntaraunda yekuti vana vazotambira. Nzvimbo yekutambira yevana inofanire kunge isina zvinokuvadza vana vakona.

Vana vanofunda muzvikora vanofana kufunda vakachivala vakomana nevasikana vefunda pamwe chete vakasununguka vekona kubatsirana nekumakirana nekutoonesana kuti vorarama sei muhupenyu varipamwe chete.

Muzvikora zvizhinji vantu vanofunda vakadibana mhandara ne ndombi vachibatsirana vachikona kureketa nekufundisana zvavanonga vachiita hino vantu vanofanirwa kuti vasununguke pavanenge vari pachikora.

Chikora vana vanofana kufunda vaka sununguka uyezve vanofana kutouya ku zvikorako vakato pfekawo hembe dzakanaka mbahla dzakachena dzaka sukwa uyezve zvino komba kuti mwana unowu wabvawo pamuzi paka rongeka naye wakona unenge aka.

Muzvikora vana vanofanira kufunda vakadhibana ntombi nemajaha vasatya kuti vagarisane mungava mumbatso dzekufundira kuti vakone kuzojaira kuti mundaramo yavo vachadhibana futi vokona kugarisana zve muntaraunda.

Maoato anohambura vana anofana kugara akanyirwe zvekuti vana vasatsikwa nemovha veihamba mapato awa anofana kunge akagara zvakanaka vana vanyahamba hwawo padiwi pakona vanofana kufamba zvakanaka.

Muzvikora vantu vanofunda zvakawanda yaemho, zvinosanganisira kutotamba chaiko chaiko umwe unokone kutoita ndaramo yekutorarama nekuemba nekutamba zvinoita kuti azoraramisa mhuri yake.

Ngekuti vandu mazuwa Anaya vokona kuvaka nzvmbo dzakanaka uyezve vokona kuyevedza dzingava ndaraunda vandu vanofanira kudakarira kuti vanyari pandaraunda yavari voona nguva yavanotsvaira vone nguvayekunonga marara pobva padakadza kuningira.

Vana vadori dori vanofanira kuwana nguwa yekufundiswa, asi iwo pachawo vanokona kusapurutana zvinokonzera kuti vasazoyaiye vantu vakuru. Vana vadoko vakagadzikwa pashi vakareketwa nawo zvakanaka, vanokona kupurutana.

Vantu vanosisooshandisa muchovha kutakura vana kuenda koofunda kuzvikora. Izvi zvinobatsira kuti mwana asafamba mumango wakakura kuenda kuchikora. Uyezve asasangana ngematambudziko munjiramo achihamba kuenda kuchikora.

Muzvikora kana mungaa pamuzi chaipo tinofana kuwana nguwa yekutsvaira pamuzi nekusuka suka zvidziyo. Munyari muzvibhedhleya chaimo vane nguwa yawo yekutsvaira nekusuka suka zvidziyo zvavo zvavanoshandisa muzvibhedhleyamwo.

Nzvimbo dzinofundira vana hapafaniri kutamika mvura yekushandisa ingaa mvuraa yekugeza nyara ,ingaa mvura yekushandisa muzvimbuzi kutozvisuka kuti zvigare zvakachena iyi mvura iyi inofanire kunge iri mvura inotobva pakanaka pakachena.

Vana vari pazvikora vanofanira kudakara nekusununguka vasaita vana vanokaraidzana kana kuambana nekuti mukuambana umomo vanokonakukuwadzana hino muzvikora munofana kunge mune mitemo inochengetedza vana

Kuchengetedza nzvimbo dzinogara vantu kunofanira kunge vantu vakaisavo zviro zvekuti vaone kupindikawo nekubuda zvakanaka. Uyezve vantu vanofanira kuziya kuti muntaraunda yavo vatsvaira ere nekunongera marara.

Vantu gara vanofana kugara vakabatana, uyezve vanofana kugara veipangana nekuhambisana nekuzwisisa vangava vavakidzani kana vantu vari ngepadhuzepo, vanofana kuzwisisana nekuyaiya.

Vana veifunda mumhatso dzekufundira vanofanira kufunda vakasununguka uye vasina kunge vantu vakaungana sechowa , asi vanofana kugara nzvimbo dzawo zvakanaka mufundo dzawo. Vanofana kuwana nguwa kuti zvinga zvekunyorera pangaa kuti varikuteerera varikuyaiya zvinofundwa vanofana kufunda vakasununguka.

Zvivhitivhiti zvobatsira zvakanyanya mudzidzo yevanhu. Vana vaakukwanisa kufunda vakawanda mumakirasi, zvinoita kuti vakwanise kubatsirika. Vakanyagara mukirasi mwawo vanokona kufunda vachiringira chivhitivhiti.

Eya vemakhereke vanobatsirawo kuti vantu vaziye ngezveutano hwakanaka, uyezve mumakherekemwo umwomwo, munotofundiswazve zviro zvinokona kubatsira vantu mundaramo dzavo; untu wavo; ngekurarama kwawo mukati mwentaraunda.

Nzvimbo dzokufundira dzowanikwa kwakasiyana siyana uye vana vava kuwana mukana wekuona fundo yakakwana uye fundo inowanikwa kuti yava yepamusoro musoro asi vana vanokurudzirwa kuti vadakarire kuenda kuzvikora.

Zvikora zvizhinji zvinoiswa panzvimbo, inoonekwa kuti vantu avaiti mumango wakakura kugumepo, kuitira kuti vana vadodori vasashatirwa ngekuhamba vakone kugumepo pachikorapo ngenguwa.

Muchovha unokona kushandiswa kuperekedza mwana kuchikora kuti aende koofunda fundo yake zvakanaka uyezve aone kukura akahlamburika. Muchovha unokona kushandiswazve nevantu vakuru kuenda kumishando yavo vapedza kusiya mwana wake pachikora chaanenga eifunda.

Vantu vanogara munzvimbo kana mundaraunda yavari vanofana unge vachiringira kuti nzvimbo yavariyo ine zvikora ere, ine zvitoro ere , ine zvibhedhleya ere zvekuti vakwanise kuzobatsirika , zvitoro kuti vakwanise kuzotenga zvavanoda .

Mvura yakakosha yambho mukurarama kwevanthu mvura inokona kutsiwa pashi yotobudiswa anthu otogeza nyara. Mvura inofana kunge iripo pamizi yega yega ende aifani kuti munthu afambe mumango wakakura kuti aone mvura yekugeza kana yekumwa chaiko.

Hurumende yakaona zvakanaka yaampho kuti ivake nzvimbo yokuti vantu vafundire. Pazvikora zvineizvi unoona paine mphatso dzekufundira dzakawanda, dzakakura dzinoita kuti vana vafunde vakasununguka yaampho.

Ma kombiyuta anoshandiswa nevandu vakasiyana siyana ,vanyari vana vari muzvikora vanomashandisawo kuti vaonewo kutsvaka kuti vazwisise nezvavanenge veifunda muzvikoramo, ma kombiyuta akanakayambo.

Vantu vanoshandira munzvimbo dzezvikora vanofanira kuti vari vantu vanogona kuchengetedza mabhuku zvakanaka, ngekuti mukati memabhuku imomo mune ruzivo rwakawanda runoshandiswa ngevantu vakasiyana siyana rokugona kuzovabatsira muntaramo dzavo.

Pazvikora panofanira kugara paine vantu vanopa chengetedza. Kungaa kutema mumbiti, kusakura sakurapo asi panofana kuonekwa kuti hai pachikora pane anhu ano pabatikira eipachengetedza pasina marara peshe peshe.

Kana panofundira vana vadodori panofane kunge payinenzvimbo yekuti vakone kukhaba bhora kana kutorumba mujawu. Kutorumba kuti mwiri yavo igare yakagwinya nekutokona kutorarama ngeyizvozvo zvekurumbazo kana kuti kukhaba bhora.

Nzvimbo inofundira vana, inofanira kunge payine mbatso dzokuti vanawo vavate. Mumbatso mo, munodikanwa kuti mungowo munemachira ekuti vafunde. Vana vadodori vanonga varikuzvikora vanofanira kunge varipanzvimbo yekuti vanofunda vakasununguka.

Pazvikora panofaira kunga pakagadzirwa zvekuvharira kuti dzingaa mbavha , vanhu vanokona kotoba kana pamuzipo kana kutora zviro pachikorapo panofanira kunge pakavharika kuti vantu vasapinda uyezve vasatambirapo maningi.

Mhatso dzovakwa makore anaya dzinoita kuti vantu vakwanise kugara zvakanaka vakahlamburika, veikona kuyaiya zvinonga zveifundiswa. Vana vechikora vanotoakirwawo mbatso dzinotoiswa zvituru zvakanaka zvekugara.

Muzvibhedhlera mune mabhuku ekuti vantu vanokona kutoverenga votofunda ndiwo mabhuku votoziya , muzvikora hee tine patinochengetazve mabhuku atinokona kutaticha ndiwo tokona kutobatsirika nekutofunda paari.

Ukaguma pazvikora zvikuru wotozwisisa yampho kuti ntaraunda yandaguma ineyi ngeyefundo. Unotoona paine mbatso dzakaakwa zvakanaka nechianze chinotsvairwa nemaruwa anonasa kushakurirwa zvakanaka.

Muzvikora zvizhinji zvepadera dera vantu vanofunda vakahlongana vasikana nevakomana zvinoita kuti vachipangirana vaone kubatsirana kufundisana nekutotaticha pamwe.

Kana waguma panzvimbo inokomba kuti chikora unotoona kuti ndaraunda yandaguma inenge yechikora ngemaakirwe akaitwa mbatso dzacho nekuchengetedzwa nekutsvaira kunoita muganga wakona zvotodakadza yamho

Nzvimbo dzinofundira vana dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinogara dzaka chengetedzeka uyezve nzvimbo dzinoita kuti vana vasa kuvara saka vanhu vanochengeta nzvimbo idzi vanofana kuona kuti pachengetedzeka here kuitira kuti vana vafunde zvakanaka.

Nzvimbo dzinofundira vantu mazuva ano zvareruka yaamho ngokuti unotopindemwo votoona muine makombuta anokona kushandiswa kuti vantu vafunde ndivo. Makombiyuta aya anobatsira yaambo mukutaticha.

Kureruka kwaita mhatso dzinoakwa ngeantu zvinokhombe kuti vanhu vanokwanisa kugara mumhatso vakawanda uyezve vanokwanisa kuti vawanezve pekuwatira. Vantu vanofanira kuti vawane pekuti vazorere nguwa yemadekoni iya.

Nzvimbo dzinovaraidza vantu, dzinofana kunge dziri nzvimbo dzine mimbiti yekuti vantu vanokona kuzogara pashi payo, vowana bvute rakanaka, vozorora, voaraidza havo ,mukuwo yavanenge vasikaitiki kumushando.

Kudakara kunoite vantu vari mumachechi kana mungava mumafaro, zvinokhomba kuti vantu vakasununguka uyezve vantu vanotenderwa kudakara varipamwechete angaa marudzi akasiyana-siyana.

Michini inoshanda pazvibhebhodhlera kuhloya nekushanda kuti iziye kuti muntu ungadai achirwara ngei inoshandiswa ngevana vezvikora kufunda kuti muchini uyu unokwanisa kuzogadzirwa woshabdiswa muzvibhedhlera.

Kudakadza koita kufunda kwemakore anaya kunobva pakuti nzvimbo dzokufundira dzakona dzaanemichini inoshandiswa kuti basa rireruke. Uyezve vana vanofunda vakasununguka vakagara muzvihlayo zvekugara.

Kureruka kwoita kufunda kwezvinezvi ngechekuti vantu vanokone kuto bhuirana vakaringira pamafoni uyezve pamakombuta votofundisana zvotohamba zvakanaka uyezve azvina mutengo wakanyanya kudhura.

Fundo yemazuva ano inonyanya kufamba zvakanaka vantu vachishandisa zvinoshanda mazuva ano uyezve vantu vanofana kukona kushandisa makombiyuta nenharembozha.

Makhombiyuta zviro zvakauyawo makore anaya apfuura anaya. Asi kuwanda kwazvakaita munzvimbo dzakasiyana-siyana ,zvinoita kuti vana vaite shungu zvekuti vashandisewo zviro zvaayo mazuwa anaya, endi vanoita kuti fundo yavo ireruke.

Kufunda kwezvinoizvi kwareruka yaamho, karetu taitokona kunyorera pamavhu chaipo chaipo. Votoona muntu votozwi nyora gama rako votorinyora pamavhu. Zvinoizvi zvabareruka ngendaa yekuti kwane michini kana kutofunda ngefoni kana ngekombiyuta.

Vantu vanofanira kudakarira kuenda kuzvikora kuti vaone kufunda ngekuti makore atiri anaya zvasiyana nekaretu usina chawakafunda hakuna kwaunoenda neupenyu hwako saka munhu unofanira kuti uende kuchikora ufunde .

Tinofanira kunge tiine mungiba, mugiba unoshandiswa kuti kana tasuka zvatinenge takapfeka ngubo dzedu, mbatya dzatinopfeka tonofanira kudziyanika pamugiba. Kuti dzione kuoma dzione kuzoiswe pakanaka, munguva yekuti dzinenge dzaoma dzorongedzeka mumhatso.

Muchikora munofunda vana vanofanira kuwana nguva yemijaho ingava nguva yekutamba mabhora kuitira kuti nyama dzavo dzive dzakatakazika kuitirazve vana vadakare varikuchikora nevamweni .

Mizi inogara vantu inonge iri mizi inotsvairwa ino chengetedzwa uyezve mizi yakafaranuka yekuti vantu avakoni kuzokuvadzwa kana kuzobatatira zvirwere zvakasiyana siyana.

Kuemba nekutamba utoriwo mushando unotarisirwa kunyanya kuvadoodori vanobarwa mazuwa anaa. Kuti vatouita zvinodakadza zvinoaraidza uye zvinotokona kuapa mushando wekutorarama muupenyu hwavo. Vanhu vanoridza gindimukindi vachitamba, vachiemba vachidakara.

Njira dzinohambire movha ,injira dzinofanirwe kugara dzakashakurirwa uyezve dziri njira dzinofanirwa kunge dzakajeka kuitria kuti kana munhu achichaira movha yake asatambudzika kuona kwanoenda kumberi kunei ,saka mapato anofanirwa kugara akagadzirwa.